Ubwiherero bwateye imbere. Bukoreshejwe amakaro yera harimwo utubara tw'ubururu bwijimye, ayo hasi arirabura.

Inzu yo kwa Keza yubakishije amatafari ahiye; Inyuma ku kibambanzi hari umugezi ufise ivyuma bibiri bisohora amazi usigishije isima. Hasi hari urubobi n'amabuye acafuye cane.

Ubwiherero bw'abagabo bwubatse iruhande rw'inzu isize ibara ry'umuhondo, ndetse n'iryirabura inyuma yaho hakaba hari yo ibiti vy'imigasiya bitoshe cane.

Ikigo kinini cane co mukamenge gifise amashure yubakishije amatafari ahiye abanyeshuri barimwo barakinra mukibuga gisize isima umukino w'amaboko. K'uruhande har'ivyatsi hahagaze umwarimu arikubareba kungene bakina.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye hakaba hateretse agakoresho kisuku abantu bakoresha bagiye mukazu kasugumwe.

Ivuriro ryo mu kaminge umuganga yicaye ku ntebe n'imezi ikozemu cuma ariko arareba ipapuro yambaye ishati isa numweru nagatambara ko me mucugasa n'umutuku higya abaganga babiri mwe ariko aramureba ibintu arimo arakora.

isomero ririmwo abanyeshure na bigisha babiri kukibaho handitseko ivyo bagira babereke mu bikorwa niho umwigisha yariko arabereka uko bigenda ibikorwa atari ivyanditse kukibaho

Ishuri ryomu Kamenge ryubakishije amatafari ahiye risakaje n'amabati, ifise amadirisha menshi cane inyuma hari ibiti, ivyatsi biri mu kibuga n'igiti gidafise amabari abanyeshuri bahagaze murugo.

Hari sasita ikigo co mu rumunge gifise amashure yubakishije amatafari ahiye gisakaje n'amabati abanyeshuri bahagaze mu kibuga kirimwo ivyatsi ari benshi cane barimwo barakina umupira harimwo abakuru n'abatoya.

Hari mu masaha abana babavuye kuruhuka aho bakinira hari ibiti bine vy'icatsi gitoto isomero ryabo rikaba ryubakishije amatafari ahiye.

Intebe ziri mw'isomero zikoze mu biti zikaba zifise aho abana bicara, naho bandikira.

Ishure ryo mu Kamenge risize amabara asa n'umuhondo ku kibambazi hari ikibaho gisa n'umukara gisakaje n'igisenge c'inzu gifise amabara asa n'umweru n'idirisha ryuguruye, mw'ishure hari intebe zigaragara zubakishije ibiti zitonze ku murongo.

Umubumbe uteretse mwisomero aho inyuma yaho hari ikibaho ku ntebe aho bigaragara yuko abana bariko bariga, biga ibijanye n'isi n'ibihugu.

Ishuri ryo mu kamenge ryubakishije amatafari ahiye risakaje n'amabati. Inyuma hari ibiti vyinshi cane, mu kibuga hari ivyatsi n'igiti kidafise amababi. Abanyeshuri bahagaze mu rugo barimwo barakina.

Hari sasita inzi yo mu kaminge yubakishije amatafari ahiye geretse kabiri ifise ivyuma ku ruhande abanyeshuri bahagaze hejuru isigishije y'iyumweru imbere yayo hari ibiti ne pasikalumu.

Ivyatsi biri imbere y'igihome cera gicapfye ko umwana w'ikimuga ariko arasoma igitabo yicaye mu kagare.

Ishuri ryo mu kamenge ryubakishije amatafari ahiye, ku kibambazi hari ikibaho gisa n'umukara canditseho indome zitandukanye harimo a,b,c,d n'izindi indome zitandukanye kugeza kuri "k".

Ishuri ryo mu ngagara ryubakishije amatafari ahiye abanyeshuri bicaye ku ntebe zikoze mu biti bari gukora ikizamini buri munyeshuri afise impapuro zibiri inyuma yabo hahagaze umugabo yambaye ishati y'umutuku.

Hari ku wa mbere akazu bakatse ari kenshi cane hakaba hari n'inzu yubakishije amatafari ahiye ikikujwe n'ibiti bibiri harimwo ici ivoka n'icipapayo hakaba hakikujwe n'amabuye abiri.

Amashuri yo kumusaga yubakishije amatafari ahiye asakajwe n'amabati rimwe ryo hagati rifise ayashaje rikikijwe n'urugo gw'iminyari hepfo hari abanyeshuri mu muryango imbere n'inyuma hari ibiti.

Isomero rifise imiryango ibiri, umwe uruguruye uwundi urugaye, hakaba n'ikibuga abana bakiniramwo, hakaba n'amahwa kuruhande yarwo yumye.

Isomero rya EPA NYAKABIGA , hari ikengeri bakoresha mu gitondo binjira mw'ishure, no mu masaha y'akaruhuko, no mu gihe c'ugutaha iteretse ku giti.

Isomero hari indobo iteretse kuntebe abana, bakoresha bakora amasuku bakaraba mugihe twari turimwo kitoroshe ca COVID.

Iki n'ikibaho abanyeshure bakoresha kiri mw'isomero ryubakishije amatafari ahiye. Hakaba hari n'akabati ku ruhande kabikwamwo udukoresho tw'abanyeshure.

Ishuri ryo mu kamenge ryubakishije amatafana yahiye rigeretse kabiri risakaje n'amabati imbere yaho ari igiti gisa amashami menshi cane n'amashurwe igikoni gisize ibararyera imbere yawo aari ivyatsi.

urugi rw'icuma rusa n'ubururu rukaba ruriko n'urupapuro rwera hejuru hakaba hariho utwenge aho umuyaga uca

Mw'isomero ry'abana batoya, bataramenya gutandukanya amajambo amwe namwe twita gucagagura, abana iyo bamenye gucagagura, barabandanya bakaja mu mashure yisumbuye.

Ishuri ryo mu Kamenge ryubakishije amatafari ahiye risakaje n'amabati, bifise amadirisha menshi cane imbere y'imiryango hari imivyuma bihakikije bifise amabara asa n'umutuku umugabo ahetse ishakoshi ari gutambuka hasi hasize isima.

Ishuri ryo mu kamenge ku kibambansi hasiza ibara risa n'umuhondo hejeru hari iti sa n'umweru hasi hasizisima intebe zikoze mu bite no muvyuma zitonze ku murongo nta munyeshuri n'umwe yicaye mwo bose batashe.

Kaminuza nkuru yo mu kirundo igeretse kabiri ifise amadirisha menshi cane hasino hejuru yisigishije amabara y'umweigihijwe n'urugogubakirija amatafarahiye n'amabuye imbere hari ikiti gitoya cane kitarakura n'ivyatsi.

Ishuri ryo mugagaraga ubakishije amatafari ahiye, kuko ibambanzi hari umurongo urambitse asigishije amabara asa n'umweru n'ikibaho gisa n'umukara hasi hasize isima n'intebe irimw'icure nta munyenshure n'umwe yicaye ko ikoze mu biti.

Isomero, umwigisha ar'imbere ariko arigisha abanyeshuri. Inyuma yiwe hari ikibaho yanditseko ivyigishwa ariko arigisha abana.

urusengero rwo mu kamenge rusakaje iryuma vyishi cane abantu bicaye ku ntebe zikoze mu biti no muvyuma nibeshe cane baje gusenga ikibambanzi hari ibitambara bifise amabara atandukanye umweru umutuku n'umuhondo

abanyabwenge mu bijanye n'ubugenegene bwivyi iterambere bariko baracomeka itsinga bazinjiza ku bikoresho bikoreshwa n'iterambere

Abanyeshure biga ivyo kwubaka muri kaminuza y'ibubanza bariko barazinga ivyo mabifashisha mu kubaka inzu bambaye isarubetiyisa n'ubururu n'inkofero y'umuhondo na gapfukamunwa umugore umwe yambaye ibitenge.

Ibikoresho biteranirije hamwe ku meza harimo ivyo kubaza n'ivyo kwubaka ivyo bikoresho biteretse ku meza harimo imetero hakabamo n'inyundo.